Zie noba yaga naŋ are ka lɔɛ meŋ zoro, pɔge teɛ la seɛ seɛ wagyɛ su kpare zeɛ a le zutare zeɛ polosi pɔgɔ su la polosi kparoŋ hɔgele zupili.

Pͻge nembԑrԑ naŋ ŋmaa gyili taa mõͻ sensogelinsogͻ. Ka teere are a mõͻ puoriŋ ka a saluoni kyaane saa. Ba su la kparԑԑ a zԑge ba nuuri ka a do saa. A pͻgebͻ zaa ŋma la ba zuri bare.

pɔge naŋ heŋ daŋkogilaa seɛ ka a daŋkogilaa soɔ o haa kpɛlɛŋ. A pɔge seɛ la wagyɛ a su kpare kyoɔnɔ kyoɔnɔ. Orabare ayi biŋ kɔge la a pɔge, daŋkuri biŋ kɔge la a pɔge ka o kyeenɛ waare ane…

Noba laŋ taa zemmo zie ba biŋ la tabolɔ ba biŋ la taaboore dakogri taaboore tabol a die e la pelaa lɛ ba dɔglɛɛ zukɔgre a die dakogro zuree.

teŋɛ kaŋ vũũ naŋ di a tendaa kyɛlee, yiri zaa wa la kyebe, lɔɔre zaa wa kyebe pampana lɔzagera, yizagera aŋ la.

Pɔgeba ne dɔba ne bibiiri naŋ ba poɔra a kyɔŋ talaare orɔbare, gyɛrekare. A pɔge kaŋa e la bɛroŋ wogi a maale o zu. Osue kparooŋ , a seɛ muŋkuri sɔgelaa.

Wagyɛre koɔroo zie pɔgeba ane dɔba be la a wagyɛre kpakyagaŋ a pɔge kaŋ su la kparedɔre a de o zu teɛ ne wagyɛsɔglaa ka pɔge kaŋa a tuo o tuobu a kyɛnɛ ne.

Vaare zie teɛ arɛɛ la a teɛ puliŋ pɔgesarelee zɔɔɛŋ saakere a de bie eŋ a saakere pɛlee poɔ o tuo la genteŋi o kparɛɛ bie a puoriŋ o leŋ la daare.

Yie poɔ ngmenaa puri kyaane laa zie koo veɛlɛ teere be la a yie dampuoriŋ pɔɔsarelee zu yunpuroŋ pɛgle la ngmane ɔŋ kyuuro o taaba zu.

Polisiri laŋ taa zie ba lao la taa gyamaa a vɔgle ba zupilisɔglɔ a su ba kparesɔglɔ seɛ ba kurisɔglɔ ba pɛgle la ba malfare a yɛre ba polisiri woore.

Bonda zie naŋ are zisoŋe ka noba daara boma yire. Lͻͻre are la a nimitͻͻreŋ, a lͻͻre yie vaare. Pͻge zͻͻ la moto eŋ boma a nimitͻͻreŋ.

Nobo bata arɛɛ dabɔgɔ seɛ, kaŋa zaa ne o dabɔgɔŋ a maala ba da bɔgɔ boma a ennɛ,. Kaŋa zaa maŋ vūūhe la koo nimiri moɔ lɛ bonna o naŋ erɛ o dabɔgɔ seɛŋ. A pɔgɔ kaŋ eŋ la nɔɔtewogiri su torasa, a maaloo zuu, a moɔ nimiri.

Zikpaareba! Zikpareba ba su la kparedoɔre, kaŋ zaa maŋ su la kparelee de a kparedoɔre su eŋe. Ba biŋ la hama a teŋɛsogɔ. Kaŋa arɛɛ dendeŋ a vɔgle zipilpelaa seɛ kpirisɔglaa a su kparedoɔre.

Bondirii naŋ be laayɛloŋ poɔ saapelaa be laa sensoglesoga zoma nemɛ sɛmaanee kãã zɛzeɛ la be a perɛte poɔ.

Yideme laŋ taa zemmo zie dakogro biŋ l,a konkogro wa gaa zu bonkɔgre dɔgle la a be dannoɔre taaɛ kyaanaa ka teere sãã a dannoɔre kyaanaaka tabol biŋ a sensogleŋ.

Bibilii lambo zie ba de la perɛte yɛloŋ a de a perɛte bilii a ŋmaa a seemaa fēē fēē a eŋe a dɔgle a perɛte yɛloŋ zu a biiri zeŋɛɛ la yaga.

Nɛmɛ zoma koɔrɔ zie a zie e la yɛloŋ lɛ ba kyaare la kataweere a sazuree zaa dɔba bayi a are kyaarɛɛ taa kaŋ su la kparewogi zeɛ a su kparenuwogri sɔglaa.

Deɛbo zie yiri dampuoriŋ ba kpaare la kyɛnse zeere a pɔgesare bayi seɛrɛ la a seɛ wagyɛ yaayiri eŋ lɛɛ ba gbɛɛ poɔ leŋ bonnyigraa ba zuŋ.

Gyamaa zeŋɛɛ la dɔbɔ ne pɔgebɔ dɔɔ arɛɛ gyamaa nimitooreŋ a zege o gɔɔ ne duluŋ a zege o zu su la kparepelaa yɛre baagi sɔglaa duluŋ sɛŋ pɔge zeŋɛɛ o puoriŋ leŋ diiko zeɛ.

Kuori zie pɔgeba vaare la wagyɛ sɔglɔ a leŋ dikosɔglɔ kaŋa leŋee dikosɔglaa a eŋ nimikyaane sɔglaa a dɔɔ kaŋ vaare la wagyɛ ka o taa zeere kyɛ taa doɔre.

Bidɔɔbilii bayopõi zeŋ dɛle la daŋkyini bɔtɔre biŋee ba nimitɔɔreŋ. yeŋɛ soga zaa eɛ saga a bidɔɔbilii zukɔɔloŋ zaa eɛ moolɔ moolɔ lɛ. a bidɔɔbilii naŋ zeŋ, ba kaŋa teɛ la o noɔre a zeŋ zom lɛ.

Biiiri banaare la ɔnnɔ kõɔ, kaŋ vɔgele zupili, ka kaŋ su kpare nuŋmaara ka o wa ŋa dɔre a kyɛ seɛ kuree ka o e bompelaa. Ka kaŋ meŋ su suwɛɛta ka o taa zupil kyɛ seɛ kuri ŋmaa ka o, ka o e sɔgelaa.